Abezempilakahle bavame ukuxwayisa umphakathi ngemikhuhlane eyingozi ehlasela abantwana abasakhulayo, njalo omama bakhuthazwa ukuhambisa abantwana ukuyalatshwa lokuya hlolwa esibhedlela.

Abazempilakahle bavame ukuxwayisa umphakathi ngemikhuhlane etshiyetshiyeneyo ukuthi umuntu ageze izandla uma eqeda ukusebenzisa isambuzi kumbe uma ebambe ezinye izinto eziyingozi.

Imithi eminengi iyasebenza kwezinye izifo ngaphandle kwezifo ezinjengabo corona leyi iyabe ifuna umjovo kumbe ngesilungu abakubiza bethi yi vaccine ukuze umuntu aberyt.

Ezibhedlela kwelatshwa imikhuhlane etshiyetshiyeneyo, njalo kulemishina eyokuhlola imikhuhlane etshiyetshiyeneyo, kulabomongikazi labodokotela abafundela ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ngokunjalo.

Ezibhedlela kuhlolwa imikhuhlane etshiyetshiyeneyo. Imikhuhlane yophepha, umukhuhlane wamehlo, ukuhlolwa igazi, ukuhlolwa amathambo lokuhlolwa ingqondo.

Umongikazi ugqoke isigqoko sakhe esimhlophe nke wafaka lento esiyibiza ngesilungu sithi yimusk emakhaleni lokhu kwenza ukuthi azivikeleke emikhuhlaneni eyabe ihamba iphetshulwa yimimoya

Umongikazi ugqoke isigqoko esimhlophe nke esiyiso asiphiwa nguhulumende akufuzange ahambe emsebenzini egqoke impahla zakhe ngoba uyabe esenza okungavunyezwayo.

Abezempilakahle babonakala begqoke impahla zabo zokuzivikela ukuthi bengahlaselwa ngumkhuhlane Bagqagqoke impahla ezilombala olithanga okubomvu lokulombala oyisibhakabhaka

Abezempilakahle bayathanda ukuxwayisa abantu loba emphakathini ukubana kufuze baziphathe njani .Akumelanga bedle ngezandla ezilengcekeza kufanele bazigeze ngazo zonke izikhathi.

Umntwana oyinkazana omncinyane uhlatshwa ijekiseni, udokotela ufake ijekiseni yatshona enyameni kodwa akakhali ngoba ulesibindi esikhulu kakhulu.

Owesilisa uhlaba owesifazana ijekiseni. Ugqoke i maski phakathi kobuso bakhe. Lokhu kumenza ukuthi avikeleke emkhuhlaneni yonke ekhona.

Abezempilakahle bavame ukufundisa izisebenzi zabo ngokujulileyo mayelana lobungozi kumbe ukuqakatheka kokuvikela imkhuhlane eminengi kumphakathi ukwenzela ukuthi abantu bephephe.

Indawo zokwelaphela ezinjenge zibhedlela lamakilinika zinceda umphakathi kakhulu ngokwelapha abantwana labantu abadala labantu abagugileyo bebancedisa ngazozonke indlela lapho abafuna khona.

Owesilisa labo mama abase mkhankasweni bezempilakahle, bagqoke kuhle njalo omama balukile kuyabonakala ukuthi kwabezempilakahle imali bayihola ngengwane.

Abantwana abakhulele emakhaya ababili abangamankazana bathwala amanzi lokhu kwenza imizimba yabo ikhule ikwanile njalo iqinile lezifo aziphangisi ukubahlasela.

umongikazi ulalela umntwana osesiswini uthwele okungumphotshonga kwakhe okokulalela ukuthi umntwana uyaphefumula na unina ulele laye ekhangele phezulu umongikazi ugqoke isigqoko esilombala oyisibhakabhaka

Umntwana ongumfana uvula impopi uyathatha amanzi avela kujojo lokhu kweza impilo yakhe ibelula ngoba akasayi ukuya esinkotsho ukuya sebenzisi amandla akhe empopa kumbe enkotshoza amanzi.

Abazempilakahle bavame ukuxwayisa uzulu ngemikhuhlane etshiyetshiyeneyo eyingozi. Baxwayisa njalo ukuthi abantu badle ukudla okuhlanbulekileyo njalo okuphekeke kuhle njalo bageze izandla emva kokusebenzisa isambuzi.

Odokotela besibhedlela bagqoke impahla ezilambalabala etshiyetshiyeneyo eyisibhakabhaka lomhlophe nke bagqoke lezizigqoko ukuvikela ukuthi bangahlaselwa yimikhuhlane uma belapha izigulane.

Abesifazana abagqoke izigqoko leziketi ezinde bahlezi phansi. Omunye ulomntwana uthwele iphetshana lapho uMongikazi azabhalela khona izinto zakhe.

Umntwana ongumfana ugeza izandla. Uyakholisa nxa ebona amanzi empompoza empompini, lokhu kwenziwa yikuba amanzi ayimpilo njalo umuntu kumele ahlale enatha amanzi ngaso sonke isikhathi

Umbalisi uhlezi phakathi kwabantwana bakhe abafundisayo. Bagqoke izikipa zomkhankaso ezilombala olithanga. Abantwana laba bagelile amakhanda bahle.

Abazali labantwana balande ukuzoyelatshwa endaweni yokwelaphela iziguli okuthwa yisibhedlela. Babuye ngobunengi babo bagqoke impahla ezitshiyetshiyeneyo imbalabala eluhlaza, eyisibhakabhaka lelithanga.

Abezempilakahle bajayele ukuxwayisa uzulu ngokuziphatha kuhle njalo abesilisa ukuthi baphathe kuhle amakhosikazi abo ezindlini bangaba hlukumezi bahlale kuhle labantwa babo

Umntwana ongumfana ofake izandla ekhanda uyakhala okutshengisa ukubana ingqondo zakhe azisebenzi kuhle. Unina kufuze amhambise esbhedlela engutsheni ayephiwa amaphilisi okwelapha ingqondo.

Abezimpilakahle bathanda ukuxwasisa abafana abancinyane ukuthi bengathathi izidakamizwa loba imbanje ngoba zenza ukuthi ingqondo zabo zicine zingasebenzi kuhle becine sebehlanya.

Owesifazana ongugogo ugqoke isudu yakhe esiyibiza sithi nge sintu yi African athaya utshenile uveze lamazinyo akhe ahlangahlangeneyo angani ligwadla

Owesifazane omuhle ugqoke izigqoko zakhe zomsebenzi ezibonakalisa ukuthi ngokwempilo kahle ugqoke amangilazi ebusweni bakhe wazicomba wafaka lesipenda mlomo wagqoka lendandatho yegolide esandleni sakhe

Emakilinika loba ezibhedlela kulezinsuku kuyagcwala phamu. Izigulane zicine seziswela imibheda omongikazi bebone kungcono ukubana sekufanele belale phansi.

Ezibhedlela loba endaweni yokwelaphela abantu abagulayo kuvame ukutholakala odokothela labomongikazi. Bayabe begqoke impahla ezifananayo. Ezingaba ngumbala omhlophe ,umbala wesibhakabhaka.

Indaweni lapho okwelatshelwa khoba abantu, kumbeni isibhedlela. Kumele kuhlale kuhlanzekile. ngaso sonke isikhathi, njalo kutholakala, odokotela kumbe omongikazi abancedisa ukwelapha abantu abagulayo.

Indawo zokwelaphela, izigulane noma izibhedlela. Kuvame ukutholakala odokotela labomongikazi . Bavame ukugqoka impahla ezifananayo. Bethwele lemitshina, yokusebenzisa ukwelapha izigulane.

Ezibhedlela noma endaweni okwelatshelwa khona abantu abagulayo, kutholakala omongikazi labodokotela abayabe begqoke impahla ezifananayo ezilombala ongaba mhlophe ongaba yisibhakabhaka noma olithanga, bayabe bethwele imitshina yokuhlola izigulane.

Ezibhedlela noma endaweni lapho okwelatshelwa khona abantu. Kutholakaka, omongikazi labodokotela. Kulezondawo, kuyabe kulamatafula, lezitulo, zokuhlalela. Ukwenzela, ukuthi abagulayo, bangathwali nzima.

Emakilinika amanengi la ezibhedlela kwejayele ukuhlanzeka ngaso sonke iskhathi. Isamende sangkhona esiyabe sifakwe phansi sibizwa kuthiwa ngamathaylz. Kwejayele ukuba kuhle.

Ezibhedlela loba endaweni lapho okwelatshwa khona izigulane kutholakala omongikazi labodokotela. Bayabe begqoke impahla ezifananayo umbala, ungaba mhlophe, oyisibhakabhaka bephethe lengwalo lensiba bebhala phansi.

Indawo lapho okwelatshwelwa khona abantu noma ezibhedlela kuvame ukutholakala umongikazi labodokotela, lezihlalo zokuhlala njalo lemibheda lapho okulaliswa khona izigulane ma zingezwa kuhle.

Ezibhedlela noma endaweni zokwelaphela abantu kutholakala omongikazi labodokotela laba bantu babe bethwele imitshina ehlola imikhuhlane eminengi etshiyetshiyeneyo.

Abezempilakahle ikakhulu emaklinika bajayele ukulima utshani obuluhlaza tshoko ukwenzela ukuthi abagulayo befike belale khonapho labayabe bediniwe bephumule bethi sebeqhubeka ngokuyabe bekwenza

Emaklinika loba ezibhedlela akuvalwa eloba kusebusuku bayafaka izibane zabo eziyabe zikhanyisa okutshengisa ukuthi abantu labo kufuze bekhangele lokhu ikakhulu nxa kuphathelane labantu.

Endaweni zezempilakahle ezinjengesibhedlela lemakilinika kutholakala oMongikazi labo Dokotela. Bavame ukugqoka impahla ezimhlophe nke. Bethwele lamabhuku ezilobiso lokuloba phansi.

Izibhedlela zivame ukuba yizakhiwo ezilemiduli emide, lamagumbi amanengi nengi ukwenzela ukuthi iziguli zithole indawo yokulatshelwa khona. Njalo kutholakala oDokotela laboMongikazi abancedisa lezi ziguli.

Esibhedlela lasemakilinika kutholakala omangikazi labodokothela abayelapha abantu abagulayo lokusiza omama abazobeletha. Njalo lezi zakhiwo ziyakhiwe ngemiduli emikhulu.

Abezempilakahle bavame ukuxwayisa uzulu ngobungozi bemkhuhlane etshiyetshiyeneyo ejwayele ukuhlasela abadala, abantwana lezinyamazana.

Abezempilakahle bavame ukufundisa umphakathi mayelana lemikhuhlane etshiyetshiyeneyo lobungozi bayo lokwelatshwa ukuthi yelatshwa njani lokuzivikela kuyo imikhuhlane leyi ukwenzela ukuthi ingababambi .

Omongikazi labodokotela esibhedlela bafundela ukwelapha imikhuhlane etshiyatshiyeneyo njalo lezikolo ezitshiyatshiyeneyo kuvame ukuthi bengaqeda ukufunda benikwe izethifikhethi ezitshengisela ukuthi baphumelele ezifundweni zabo.

Amabhakani amanengi awemkhankaso ezibhedlela ajayele ukufaka inani lamaviki ukubana kusukela kuviki enje kusiyafika enje umuntu mele ebe njani lokhu kwenza ukuthi abantu bananzelele masinya ngezifo zabo.

Abezemkhankasweni bayathanda ukubana beyenze ngemikhuhlane yonke ikakhulu lo odumileyo ababewubiza besithi yikutshisa kwekhanda ngesilungu esithi yiyellow fever.

Ezibhedlela kunengi okwenzakalayo ikakhulu ngesikhathi somkhankaso. Kukhona okungamaphetshana kumbe amabhakane abhalwayo, ayabe elomlayezo atshengisa ukubana abantu bayenza ngaziphi.

Amabhakane amanengi ajwayele ukuxwayisa abantu ngemikhuhlane eyabe ikhona egudwini eminye enjengabo Corona, leyo mikhuhlane ivikelwa ngokubana abantu bezihlabe amajekiseni avikela lelo gcikwane.

Esibhedlela loba endaweni zokwelaphela abantu, kutholakala odokotela labo mongikazi abayabe begqoke impahla ezifanayo ezombala omhlophe, oyisibhakabhaka noma olithanga.

Esibhedlela loba endaweni okulatshwa khona abagulayo kutholakala omongikazi labodokotela abayabe begqoke impahla ezifananayo zombala omhlophe, umbala obomvu gebhu lombala oyisibhakabhaka.

Ezibhedlela loba endaweni zokwelaphela, kuvame ukuba lezakhiwo ezilemidulu emikhulu njalo kutholakala odokotela labomongikazi abalapha izigulane lokuncedisa abantu ababelethayo.

Owesifazana olomzimba omkhulu ugqoke ibhatshi lakhe elimhlophe nke, welapha omunye umama obise isandla sakhe efuna ukuhlolwa ugqoke lamagilavisi ukuze angatholi umkhuhlane.

Umongikazi ongumama olomzimba omkhulu ugqoke ibhatshi lakhe elimhlophe nke wagqoka amagilavisi ezandleni wasefaka lelenjana emlonyeni elivikela ukuthi angangenwa yimkhuhlane le ephephuka ngomoya.

Izibhedlela loba emakilinika kuhlala kugcwele abantu abafundisayo ngezempilakahle. Uzulu wonke jikelele akasafuni ukusalela emuva ngezemkhankasweni wezempilakahle.

Omama bezempilakahle bathwele abantwana baphuma ezibhedlela sebesiya emakhaya lokhu kwenza ukuthi abantwana behlale bephephile ngaso sonke isikhathi ngoba bayavakatshela oMongikazi njalo bebalapha.

Izibhedlela lamakilinika zindawo eziyabe ziyakhiwe zaba lamabhilidi amakhulu njalo kutholakala omongikazi labodokotela. Zivame ukuba lamagumbi amanenginengi ukwenzela ukuthi abagulayo bathole indawo yokulatshelwa.

Esibhedlela kutholakala imithi elapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo, imithi le ivame ukutholakala phakathi kwamabhokisi kumbe amagabha alemimbala etshiyetshiyeneyo njalo kulabo mongikazi labodokotela abancedisa uzulu ukuthatha lemithi.

Ezibhedlela kunengi okusetshenziswayo okunjenge mibheda. Imibheda leyi esikhathini esinengi iyabe ilamalenjana abawayendlulayo. Omongikazi bayathanda abantu ngoba bayabawatshela baphinde babayendlulele imibheda ikakhulu izigulane.

Esibhedlela loba indawo zokwelaphela, zivame ukuba lamabhilidi amakhulu, njalo kutholakala izitulo kumbe izihlalo zokuhlala. Phakathi kulezindawo okuyabe kulabomongikazi labodokotela abanceda abagulayo.

Indawo ezigcinela amaphilisi kutholakala izisebenzi ezitshiyetshiyeneyo ezincedisa abagulayo ukubapha lawa maphilisi, amaphilisi lawa agcinelwa phakathi kwamabhokisi loba phakathi kwezigubhu noma izimbodlela.

Esibhedlela kulemitshina yokuhlola imikhuhlane yangaphakathi etshiyetshiyeneyo njengokuhlola igazi, ukuhlola izinso, lokuhlola amaphaphu njalo lesifuba.

Umongikazi ugqoke ibhatshi lakhe elimhlophe nke! Uyabala okuliphetshana akuphiweyo. Utshengisa isigulane sakhe esilesikhumba laso esimhlophe nke!

Abezempilakahle bavame ukuxwayisa umphakathi ukuthi adle ukudla okuyakh' umzimba lokunye okwelapha imkhuhlane emzimbeni ukwenzela ukuthi ube lempilakahle.

ingalo zabantu abanengi zejwayele ukuba buhlungu nxa kuyikuthi umuntu ingalo yakhe iyephukile lokhu kumenza owesifazane ahlale ekhathezekile ngoba kuyabe kufuze agige njalo apheke

Isibhedlela kuhlolwa imikhuhlane yangaphakathi etshiyetshiyeneyo njengokuhlola igazi njalo lokhu kwenziwa ngomongikazi noma odokotela babe begqoke impahla ezibavikela ukuthi bengahlaselwa yiloyo mkhuhlane.

Owesilisa ogqoke izigqko ezimhlophe nke okubonakalayo ukuthi ngumongikazi yiloba ngudokotela, ubambe isandla somlungu asikhangelisa phezulu. Umlungu ugqoke izigqoko zakhe ezilombla oyisibhakabhaka.

Owesifazana olomkhuhlane onjengomdlavuzo esiphongo. Usepundulile isiphongo sagcwala ubuso bonke amehlo awasakhanyi. Kunzima nxa uyabe ungelamali yokuzelaphisa.

Umntwana omncinyane uyagula ulohlupho lwamathumbu. Lokhu kwenza abazali bedideke ikakhulu nxa bengela mali ngoba imali eziyabe zifuneka khonapho ziyabe zizimali ezinengi kakhulu

Ezibhedlela loba endaweni zokwelaphela kulezakhiwo ezilemitshina eminengi etshiye tshiyeneyo ehlola imikhuhlane eminengi ehlola ingqondo, ehlola amathambo, ehlola igazi.

Ezibhedlela kutholakala indawo lapho okuhlolelwa khona imkhuhlane etshiyetshiyeneyo. Lezindawo zivame ukuba lamabhilidi amakhulu, lamakamelo amakhulumu njalo kutholakala imtshina etshiyetshiyeneyo ,ehlola imkhuhlane yamathambo, umkhuhlane lengqondo, umkhuhlane wesifuba.

Ezibhedlela kuvame ukuba lezakhiwo ezilemiduli emikhulu, lamagumbi amakhulu. Phakathi kwalezozakhiwo, kutholakala imitshina ehlola imikhuhlane, etshiyetshiyeneyo.

Ezibhedlela kutholakala izakhiwo ezilemiduli emikhulu. Ngaphakathi kwalezi zakhiwo kulemitshina ehlola imikhuhlane etshiyetshiyeneyo enjengemikhuhlane yegazi ,izinso umkhuhlane wamathambo, umkhuhlane wengqondo.

Esibhedlela kutholakala izakhiwo ezilemiduli emikhulu. Ezilemitshina otshiyetshiyeneyo, eyokuhlola imkhuhlane eminengi. Enjengeyegazi, isikhwehlela, eyamathambo, lengqondo.

Ezibhedlela kutholakala indawo okuhlolelwa khona imikhuhlane etshiye tshiyeneyo, njalo kulezindawo kutholakala imitshina ehlola imikhuhlane yengqondo, umkhuhlane owesifuba, umkhuhlane owamathambo.

Esibhedlela noma endaweni zokwelaphela, kulamagumbi amakhulu. Alemitshina etshiyetshiyeneyo. Ehlola amathambo. Ehlola ameho, ehlola igazi, ehlola isifuba.

Izinto ezitholakala emalabhorethori zifuna abantu abafundela okokwemvelo lokhu kwenza ukuthi bethole izinto ezinjengokubana kuyini okungabangela ukuthi izulu line kumbe kuyini okubangela ukuthi izulu lingani

Ezibhedlela kumbe ema laboratory kufunakala izinto ezehlukeneyo; ezinye sizibiza ngesilungu sithi ngama camera bed okokuthi umuyru uyalala bese kumthatha umfanekise ebesetshengisa udokotela.

Esibhedlela loba endaweni zokwelaphela, kujayele ukuba lamagumbi, amakhulu. Ayakhiweyo. Lapho okuhlolwa khona imikhuhlane etshiyatshiyeneyo. Enjengemikhuhlane yesikhwehlela, imikhuhkane yegazi, imikhuhlane yamathambo.

esibhedlela kulemitshina etshiyatshiyeneyo eyokuhlola imikhuhlane kulemitshina yokuhlola umzimbawonke eyokuhlola isifuba ehlola igazi lehlola lemitshina ehlola amathambo

Amanzi asebenza izinto ezitshiyeneyo njalo kuyabe kusebenza ngokuthi amanzi lawa avele ngaphi. Amanzi ezulu ajayele ukuthelela izilimo kodwa amanzi avela kumalaboratory akufuzanga athelele kudwa kumele ethelwe emoteni.

Ezibhedlela kulamagumbi atshiyetshiyeneyo awokuhlolela imikhuhlane njalo kulemitshina etshiyetshiyeneyo. Kulemitshina eyokuhlola amathambo, lokuhlola igazi, lokuhlolwa amehlo, lokuhlola amathambo.

Kunengi okusetshenziswa emalaboratory ikakhulu abantu abamnyama bathanda ukwenza izinto ezilegazi phakathi. Igazi liyagcina igcikwane njalo kufuze lihlalahlale likhangelwe.

Esibhedlela kulemitshina ehlola imikhuhlane etshiyetshiyeneyo; njalo lemitshina itshiyene kulemitshina yokuhlola isifuba, eyokuhlola amathambo, eyokuhlola omama abazithweleyo.

Omongikazi bajwayele ukukhangela amaphaphu womuntu loba imbambo emitshineni. Kulezinsuku sekulamakombiyuta. Izinto zonke sezilula ukwenzakala.

Umongikazi ugqoke isigqoko sakhe esilombala omhlophe .Ulosiba abhala ngalo ebhukwini lakhe ukuthi kwenzakalani .Umuhle lowo sisi

Owesifazane uhambe ukuyakhangela amaphapho esibhedlela .Udokotela umtshele ukuthi anqunule asale ngamabele athathe isifuba sakhe asithintanise lomtshina ukuze kubonakale ukuthi kalahlupho na phakathi komzimba wakhe.

Abezempilakahke bande ukuxwayisa abazali, ukuthi bahambise abantwababo abancane abagulayo ezibhedlela. Bayekwelatshwa imikhuhlane ehlasela abantwana abancane. Ukwenzela ukuthi bekhule behlanzekile,

Abezempilakahle bayakhuthaza abazali ukuthi behambise abantwana ezibhedlela lasemakiliniki beyelatshwa imikhuhlane ehlasela abantwanaabasakhulayo njalo bebavikela ezintweni ezinengi ukuthi bakhule beqinile.

abezempilakahle bavame ukuncedisa abantwana abancane abakhubazekeyo ngokubanika into zokuhambisa okunjengama wheel chair njalo bayabancedisa ezintweni ezihlukehlukeneyo

Abantwana ababili bahambe lonina esibhedlela bafika bahlaliswa phansi abazali abanye basuka basukuma obaba ababili ngoba befuna ukuzwa ukuthi lapha kuthiwani ngempilakahle yabantwana

Izigulane zihlezi emibhedeni yazo zilinde umongikazi, bonke bayathalaza ukubana uzabuya sikhathi bani ngoba kuyabhowa ukulinda kakhulu esibhedlela ikakhulu nxa ufuthelwa

Izibhedlela kumbe lapho okubelethiswa khona abantwana, kujayele ukutholakala izinto zokufaka ngaphansi esikubiza ngesilungu sithi ngama naternal pads into lezi ziyadura kakhulu nxa umuntu engela mali.

Ezibhedlela loba endaweni lapho okulatshelwa khona abantu abagulayo kutholakala imitshina etshiyetshiyeneyo ehlola igazi ehlola amehlo ehlola amathambo lehlola izifuba

Esibhedlela kutholakala imitshina ehlukahlukeneyo ehlola imikhuhlane eminengi enjengengomkhuhlane wamamathambo, owengqondo, ukuhlola igazi kanye lamaphaphu

Ezibhedlela noma endaweni zokwelaphela umongikazi labodokotela basebenzisa imitshina etshiyetshiyeneyo ukwelapha izilonda loba ukuthunga abantu abayabebehlinziwe ngesikhathi bebeletha noma belatshwa.

Ezibhedlela kutholakala imitshina ehlola imikhuhlane etshiyetshiyeneyo . Njenge umkhuhlane wamathambo ukuhlola ,weqondo ukuhlola izinso lokuhlola igazi.

ezibhedlela loba endaweni lapho okulatshelwa khona abantu kutholakala imitshina etshiyetshiyeneyo ehola amathambo ehlola izinso ehlola ingqondo lehlola igazi

Ezibhendlela loba endaweni abantu kutholakala imitshina etshiyetshiyeneyo ehlola imikhuhlane eminengi enjengengqondo, ukuhlola mamthambo legazi.

Ezibhedlela kutholakala imitshina etshiye tshiyeneyo eyokuhlola imikhuhlane eminengi eyokuhlola ingqondo, eyokuhlola amathambo , eyokuhlola igazi, leyokuhlola isifuba.

Imitshina yezibhedlela ejayele ukusebenza ihamba ngamavili. Akufuzanga umuntu ewaqamule ngoba isetshenziswa ngabomongikazi langabodokotela abahlukeneyo.

Ezibhedlela noma endaweni lapho okwelatshelwa khona abantu ukutholakala imitshina etshiyatshiyeneyo elapha imikhuhlane eminengi. Imikhuhlane yezinso, imikhuhlane yenhliziyo, ukuhlolwa igazi lokuhlolwa ingqondo.

Ezibhedlela kutholakala imitshina eminengi etshiye tshiyeneyo ehlola imikhuhlane eyamathambo, umkhuhlane wengqondo, umkhuhlane wamehlo, umkhuhlane wegazi.

Esibhedlela kulemitshina ehlola imikhuhlane etshiyetshiyeneyo. Kule ehlola izifuba, ehlola igazi, ehlola amathambo lohlola inqondo.

Ezibhedlela kulezakhiwo ezilamagumbi lapho okutholakala khona imitshina etshiyetshiyeneyo yokuhlola lokwelapha imkhuhlane eminengi njengemikhuhlane yesifuba, imkhuhlane yengqondo lemkhuhlane yamehlo.

Izigelo ezinengi ezisebenza ezibhedlela zitshiyene . Ezinye ngezokuhlinza abantu .Ezinye ngezokusoka abantu. Ezinye zisetshenziswa ukugubha izilonda ikakhulu nxa umuntu eyabe eyenze ingozi yemota .

Imitshina yezibhedlela isebenza imisebenzi etshiyeneyo, ikhona eyokukhangela ingqondo, ikhona eyokukhangela imlomo. Eyemlonyeni umuntu bayamkhamisisa akhuphe isilakalaka ukuze bebone konke okuyabe kukhona phakathi komlomo.

Ezibhedlela omongikazi loba odokotela bayathanda ukugqoka intanjana yabo abathatha okunye okuzingcino bekuhlome endlebeni okunye okuyabe kuyisigombolozi bakufake enhlizyweni yomuntu lokhu kuyabe kusenzelwa ukuthi bezwe inhliziyo yomuntu itshaya njani.

Imitshina eminengi ezibhedlela ijayele ukubamhlophe nke kumbe ubelomunye umbala oyabe umnyama tshu, lokhu kwenza ukubana abasebenza khonapho beyithande ngoba iyabe ibukeka.

Imitshina eminengi isebenza izinto ezehlukeneyo eminye nyeyokudweba abantu eminye ngeyokukhangela ukuthi umuntu utshisa umzimba okunganani, eminye ngyeyokuhlinza umuntu eminye ngeyokukhipha amazinyo.

Ezibhedlela omongikazi basebenzisa izinto ezitshiyeneyo, nxa umuntu eyabe eqamukile uyaphiwa isicathulo esinye esokuhlanganisa amathambo, asigqoke leso sicathulo unyawo luze lube luhle kumbe luhlangane.

Imitshina eminengi yezibhedlela ejwayele ukufaka umabona kude iyabe ilamaviri imhlophe nke kwezinye izikhathi iyabe ibunjwe njenge khabothi okuthi lamaphepha ayakwanisa ukufakwa phakathi.

Izibhedlela kutholakala amaThuluzi atshiye tshiyeneyo asetshenziswa ukuhlinza abantu uma bebelethiswa kumbe ukuthunga abantu abayabe belimele kuvalwa lezo zilonda abayabe bekhubazeke khona.

Imitshina eminengi yejayele ukubalamavili lokho kwenza ukuthi umongikazi loba udokotela nxa esefuna ukuyangaphi awufuqe engatshoni ethwala nzima ngokuwuthwala lowomtshina.

Imitshina yezibhedlela isebenza imisebenzi ehlukeneyo eminye iyasebenza ukuthi ivuse abantu abayabe belezifo ezinjengamaAsthma. Eminye njalo iyasebenza ukubana ikhangele abaqulekileyo ukuthi igazi labo lisasekhona emzimbeni loba selililutshwa.

Izigujana zezibhedlela ezijayele ukusebenziswa ngodokotela ziyabe zingeze silungu abayabe bezithethe phetsheya ngoba amakhiwa yiwo alungisa lezo zigubhu.

Kutholakala imitshina etshiye tshiyeneyo ezibhedlela. Lemitshina isebenza ukuhlola imikhuhlane etshiye tshiyeneyo. Umkhuhlane wesifuba, umkhuhlane wamehlo , ukuhlola mathambo ukuhlola igazi .

Esibhedlela kutholakala imitshina eyokuhlola imikhuhlane etshiyetshiyeneyo. Kulemitshina ehlola igazi, ehlola amehlo, ehlola isifuba, ehlola umzimba wonke jikelele.

lmitshina yezibhedlela isebenza izinto ezehlukeneyo. Eminye ngeyokuhlinza abantu, eminye ngeyokukhipha amazinyo, eminye ngeyokukhangela amehlo, eminye ngeyokukhangela indlebe, eminye ngeyokupholisa abaqamukileyo.

Zinengi izinto ezisetshenziswa esibhedlela ukwelapha abantu njalo abantu kufuze bazivikele emkhuhlaneni okuthiwa yiCovid-19 .Lowo mkhuhlane waqeda abantu umhlaba wonke jikelele.

Okunengi okusetshenziswa ezibhendlela umuntu ngeke Abe kwazi ngaphandle kokubala Abe ngudokotela kuyaphica njalo kuyadida kufuze umuntu akuhambele esikolo ukuyakufundela

Izinto ezinengi ezisetshenziswa esibhedlela ziyabe zivela phetsheya. Abalungu bayathanda ukunikela ebantwini abamnyama ngoba besazi ukuba abantu abamnyama bahlala befuna usizo ngaso sonke isikhathi.

Imitshina eminengi esetshenziswa ezibhedlela isebenza into ezehlukeneyo kakhulu. Eminye isebenzisa amabhathili eminye kuyaabe kuyafuze bayifake ingeniswe umlilo ngugetsi, eminye iyasebenza ngelanga esikubiza sithi yisolar

Ezibhedlela loba endaweni zokulaphela kutholakala imitshina etshiyetshiyeneyo. Imitshina yokuhlola igazi, imitshina yokuhlola isifuba, imitshina yokuhlola amathambo lemitshina yokuhlola ingqondo.

Esibhedlela noma endaweni zokwelaphela izigulane kutholakala imota ezisiza abagulayo. Imota lezi zijayele ukuba lombala omhlophe, lamaviri amnyama leminyimbala ebomvu. Imota lezi zihlala esibhedlela.

Esibhedlela kutholakala imitshina etshiye tshiyeneyo ehlola imikhuhlane ehlukeneyo eminye ihlola imikhuhlane yesifuba, eminye ihlola amathambo, eminye ihlola igazi.

ezibhedlela bayathanda ukuthi kuhlale kuhlanzekile ngaso sonke isikhathi abafuni ukubona incekeza eduzane bayadinga okuthiwa ngamabhimu bawafake emaceleni kwabo ukwenzela ukuthi bengasebenzisa into abangayifuniyo belahlele khonapho

Izinto ezinengi ezisetshenziswa ezibhedlela ziyehlukana. Ezinye ziyabe zingamangqongqo, ikakhulu lapho okutholakala khona abantwana. Bayabe besenzela ukuthi bekwanise ukudlala ukuze belulame.

Izigelo zibhendlela ziyenza imisebenzi eminengi njalo ehlukeneyo ezinye zisebenza ukuhlinza abantu ezinye zisebenza ukusokwa abantu ezinye ngezokugela amakhanda nxa umuntu ethe waba sengozini yemota.

Kulemitshina etshiyetshiyeneyo etholakala esibhedlela ehlola imikhuhlane etshiyetshiyeneyo enjengabo tshukela , bp labonyongo.

Esibhedlela kutholakala imihlobohlobo yemitshina yokuhlola izifo ezitshiyetshiyeneyo njengemitshina yokuhlola abantu abazithweleyo, ukuhlola abantu ababulawa yinhliziyo, ukuhlola abantu abalegazi eligijima kakhulu labantu abahlolwa umkhuhlane wengqondo.

Imitshina eminengi ezibhedlela isebenza into ezihlukeneyo, eminye ngeyokulalisa abantu ikakhulu imibheda iyabe ivuma ukuhlala iphinde ilale ngaso sonke isikhathi.

Imitshina esetshenziswa ezibhedlela minengi kakhulu. Eminye isebenza ngamagetsi, eminye iyasebenza injalo. Konke lokhu kuyabe kufuneka ngodokotela ngoba nxa kungekho abenelisi ukwenza umsebenzi wabo.

Imitshina eminengi ezibhedlela isebenza imisebenzi etshiyeneyo, eminye isebenza ukwelapha abantu eminye ngeyokukhangela izifo ezinjengamatshukela, kanye lamaB.P lokunye nje.

Esibhedlela kutholakala imitshina encedisa abantu abagulayo etshiyetshiyeneyo. Kulemitshina elemibala eyisibhakabhaka njalo kulemibheda lapho okulala khona abantu abagulayo

Kulezi insuku abazithweleyo kufanele behlalahlale behlolwe ngoba abantwana abanengi bayadise ukuphuma befile esuswini ngoba ukudla okudliwayo kulezi insuku kuyingozi.

Imitshina isebenza into ezehlukeneyo ikhona eminye esebenza ngogesi ikhona eminye esebenza injalo. Ezibhedlela bayathanda ukunusela into ezinengi besebenzisa umtshina oyabe ukhipha umlilo.

Insimbi ezisetshenziswa ezibhedlela zitshiyene , ezinye ngezokudonsa amazinyo , ezinye ngezokudonsa ubuchopho nxa kuyikuthi umuntu udutshuliwe uhlamvu lwangena ekhanda , ezinye ngezokukhipha amazinyo

Umunta nxa engaqamuka kunengi akuphiwayo esibhedlela okunjengama bhanditshi kanye lama lembu okuhlanganisa amathambo loba imsipha leyo eyabe ithe yaqamuka. Kuqakathekile ukukusebenzisa okuyizinto lokhu.

Imitshina eminengi yezibhedlela iyejwayele ukusebenza imisebenzi etshiyeneyo. Es'khathini esinengi iyabe ilenombolo ezitshengisa isikhathi ezinye njalo azitshengisi isikhathi.

Esibhedlela kutholakala amagabha atshiyatshiyeneyo awokugcinela igazi noma isikhwehlela simelela ukuyahlolwa emagumbini lapho okuhlolwa khona imikhuhlane.

Imitshina eminengi ezibhendlela isebenza izinto ezehlukeneyo eminye ngeyokuthwala imithi eminye ngeyokuhambisa imithi eminye fakwa ebantwini lemzimbeni yonke leyi iyabe ifunela kudokotela.

Imithi yesimanjemanje ivame ukutholakala phakathi kwamabhokisi noma amambodlela, lokho kwenzelwa ukuthi ingatshaywa ngumoya ngoba ingatshaywa ngumoya iyabe ingasasebenzi kuhle.

Imithi ethengiswa emakhemisi. Ejwayelwe ukulungiswa ngabeLungu. Iyabe ifakwafakwe izinto ezehlukeneyo, njalo leyimithi isetshenziswa kakhulu, ukunatha. Ikakhulu nxa umuntu elesikhwehlela.

Imithi eminengi ethengiswa emakhemisi iyabe ilungiswe ngabelungu abathanda ukufaka emagabheni loba ematshubhini alombala obomvu kakhulu . Ikakhulu nxa kungokwe zilonda.

Imithi yesimanjemanje ivame ukutholakala phakathi kwamabhokisi, ezigubhuni ezilembala etshiyetshiyeneyo ,kungaba ngumbala omhlophe, oyisibhakabhaka olithanga loba obomvu gebhu .

Amaphilisi akulezi nsuku avame ukugcinwa phakathi kwamabhokisi loba izigubhu ezitshiye tshiyeneyo kungaba ngumbala omhlophe olithanga oyisibhakabhaka

Imithi yesimanjemanje ivame ukugcinelwa phakathi kwamabhokisi noma amabhodlela ayabe elemibala etshiyetshiyeneyo amanye alemibala ebomvu, emhlophe, eyisibhakabhaka noma elithanga .

Imithi yesimanje manje ijayele ukutholakala emabhokisini noma emagabheni alemibala bala etshiyeneyo lokhu kwenzelwa ukuthi ingatshaywa ngumoya, ngoba ingatshaywa ngumoya iyabe ingasasebenzi kuhle.

Imithi yesimanjemanje ivame ukugcinelwa endaweni ezitshiyetshiyeneyo enjengamabhokisi, noma izigubhu ukwenzela ukuthi ingatshaywa ngumoya ngoba ingatshaywa ngumoya iyabe ingasasebenzi.

Imithi yesimanje manje ingcinelwa phakathi kwamagabha kumbe amabhokisi ajayele ukuba lemibala etshiye tshiyeneyo kungabamhlophe kungaba yibhaka bhaka lokhu kwenzelwa ukuthi abemhlophe engatshaywa ngumoya

Imithi yesimanjemanje itholakala emabhokisini loma ezigubhini ezilemibala etshiyetshiyeneyo lokho kwenzelwa ukuthi isebenze kuhle ingatshaywa ngumoya ngoba ingatshaywa ngumoya ayisoze isebenze.

Amapilisi esimanjemanje atholakala ezihlahleni zegangeni. Kuhlanganiswa leminye imithi emnandi ukwenzela ukuthi engababi njalo agcinwa phakathi kwamabhokisi noma amagabha ukuthi engatshaywa ngumoya.

Amaphilisi yesimanjemanje avela ezihlahleni zeganga, ahlanganiswa lemithi emnandi ukuthi engababi njalo afakwa phakathi kwamabhokisi noma amagabha ukwenzela ukuthi angashaywa ngumoya ukuthi asebenze kuhle.

Amaphilisi akulezinsuku alapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo njalo avame ukugcinelwa emabhokisini kumbe emagabheni atshiyetshiyenayo. Emagabheni abomvu, aluhlaza, amhlophe.

Amaphilisi amanengi athengiswa emakhemisi ayabe elombala omhlophe nke, amanye ayabe efakwe emabhokisini alombala oyabe uyisibhakabhaka; lokho kwenza ukuthu abantu bebone ukuthi baphephile ngoba kuyabe kuqoqekile.

Amaphilizi amanengi amhlophe nke andise ukubaba ngoba ayabe eyenzwe ngesihlahla sesihaqa. Abantu abanengi bawanatha bethwele amanzi amanengi loba itshukela lokukhuma eceleni.

Ezibhedlela bathengisa imithi etshiyeneyo, ikakhulu eyezifuba eyabe ivhela phetsheya kwamazwe ilungiswa ngabantu abamhlophe. Iyabe ibhaliwe isilinganiso ukubana umuntu kumele anathe umuthi onganani.

Imithi yesimanjemanje ivame ukutholakala ezihlahleni ezitholakala egangeni kuhlanganisa leminye imithi emnandi ukwenzela ukuthi ingababi njalo igcinelwa phakathi kwamabhokisi loba amabhodlela ukwenzela ukuthi ingatshaywa ngumoya .

Amaphilisi akulezinsuku avame ukutholakala emabhokisini alombala otshiyetshiyeneyo. Amanye alombala obomvu, olithanga, oyisibhakabhaka. Afakwa emabhokisini ukuwavikela ukuthi engatshaywa ngumoya ngoba angatshaywa ngumoya kasoze esebenze kuhle.

Amaphilisi amanengi ejayelwe ukuthengisa emakhemisi ayabe emathathu loba emahlanu loba emane kwezinye isikhathi liyakwanisa uba lilodwa kumbe abelitshumi

Imithi yesimanjemanje ijayele ukutholakala ezakhiweni ezinkulu ezokugcinela imithi njalo iyabe ifakwe phakathi kwamabhokisi noma phakathi kwembodlela ukwenzela ukuthi igcinakale kahle.

Amaphilisi esimanjemanje ayezelwa ezihlahleni zekani kuthatha imithi eminadi kuhlanganiswe ukwenzela ukuthi engababi. Afake phakathi kwamabhokisi noma yizi yizigodo ukwenzela ukuthi angatshaywa ngumoya, angatshaywa ngumoya ayabe engasasebenzi kuhle.

Imithi yesikhiwa yimithi emnandi ihlanganiswa leminye imithi yesintu ilembala emhlophe, ilembalanga emnyama ,ilembala elithanga ilembala eluhlaza tshoko.

Imithi yesintu eminengi ijwayele ukuba yimithi eyabe ifakwe emabhodleleni lokhu kwenza ukuthi abagulayo bengasweli owokuhlatshwa ngoba uyabe ukhona ingcwele ezibhedlela phamu

Amaphilisi esimanjemanje atholakala emabhokisini loba emagabheni alembalabala etshiyetshiyeneyo. Ayenzelwa ukuthi anagatshaywa ngumoya, ngoba engatshaywa ngumoya ayabe engasasebenzi kuhle.

Amaphilisi akulezinsuku avame ukugcinelwa emabhokisini kumbe emagabheni alemibalabala etshiyeneyo. Amanye alithanga, amanye abomvu gebhu, amanye ayisibhakabhaka, amanye amhlophe.

Amaphilisi amahlanu loba alitshumi loba alitshumi lanhlanu amhlophe nke ejwayele ukubaba ezikhathini ezinengi maqatha ukwedlula igwadla

Imithi eminengi isebenza izinto ezitshiyeneyo ikakhulu umuthi wesilungu abawubiza bawuthi yi Brimo ujayele ukusetshenziswa ukuthontisela amazinyo nxa kuyi kuthi ayafutha.

ibhokisi lamaphilisi eliwayele ukubamhlophe libe lombala elemizila zila elombala oyisibhakabhaka liphinde libhalwe ngamabala abomvu ukuthi umuntu kumele anathe amaphilisi amangaki ngasiphi isikhathi

Amaphilisi amanengi ejayele ukuhlukana ipenda ngoba esiya ngokuthi asebenza njani. Amanye ayabe elombala onxibanisiweyo kwagcwala kakhulu oyisibhakabhaka, amanye ayabe eluhlaza tshoko ehlanganiswe lombala olithanga.

imithi eminengi ithengiswa emakhemesi iyabe ifakwe phakathi kwamabhokisi alombala oluhlza tshoko ifanekiswe langamabala amhlophe nke bejwayelev ukufaka labantwana abayabe betshengisa lowo muthi

Amaphilisi amanengi ayejwayele ukuhlala emabhokisini phakathi kwebhokisi kuyabe kule phetshana elitshengisa ukubana umuntu kumele anathe kangaki njalo amaphilisi lawa avele ahlala emangaki.

imithi eminengi ikakhulu esetshenziswa ukufaka emehlweni ijwayelwe ukufakwa egabheni elincinyane eliyabe limhlophe nke lokhu kuyenzelwa ukuthi umuntu nxa esethela amehlo engathwali nzima ngokucithelwa phansi

Indawo lapho okugcinelwa khona abantu abaulwa ngumkhuhlane wengqondo, kuvame ukuba lezakhiwo ezilemiduli emikhulu lamakamela amanengi lemibheda lendawo zokudlela phakathi.

odokotela ezibhedlela bavame ukuhlola abantwana abagulayo loba abadala basebenzisa imitshina etshiyatshiyeneyo kusiya ngokuthi umuntu ugula wuphi umkhuhlane

Abantwana besikolweni bageza izandla empompini. Ugqoke iyembe elombala oyisibhakabhaka. Umncinyane umfana okutshengisa ukuthi angaba eleminyaka eyisithupha.

Ibhakane lifakiwe esontweni lase Roma abantwana abancinyane yibo abahamba bethwele isiphambano ngoba bakholelwa ukubana abantwana abalasono abafani labantu abadala.

Abelungu benza izinto ezinengi ezehlukeneyo. Kukhona abakubiza bethu yi bunglee jumping ngesilungu. Abantwana bayabe beqale babotshwabotshwa ngama hanyanisi besebephoswa phansi.

Umongikazi ugqoke impahla zakhe ezilombala oyisibhakabhaka, wafaka emakhaleni akhe amamask awokuvikela imikhuhlane ehamba ngemimoya ngoba akufuzanga bathole leyo mikhuhlane.

Ezibhedlela bayathanda ukuqakathekisa umuntu ozithweleyo ngoba bayabe befuna ukubona usana. Usana lolu lwenza ukuthi isizwe sande njalo futhi uyakwanisa ukuba ngumongameli wakusasa.

Abantwana abancinyane kufuze bakhangelwe ngaso sonke isikhathi ngoba nxa besezingeni lokukhasa umntwana uyenelisa ukugada phezulu kwesitulo asuke angayeqa ebeseqamuka intamo.

Abazempilakahle banceda uzulu loba ukuyiphi indaba usesibhedlela loba usemakhaya njalo bahamba lezinto zokusebenzisa nxa ufuna ukuvala isilonda amaphilizi okunatha nxa usizwa ubuhlungu.

Abatshovi bamabhasikili babonakala ngokugqoka ingwane ezibavikela ekulimaleni lempahla ezibabonakalisayo ukuthi kukhanye uma besemgwaqweni.

Endaweni lapho okudlalela khona abantwana kubonakala imibala emithathu. Olithanga, obomvu loyi sibhakabhaka.

Kuqakathekile ukuhlabisa abantwana amajekiseni lokubathontiuisela nxa besesebancane lokhu kwenziwa ukubavikela emkhuhlaneni eminengi etshiyeneyo umuntu engekela ukwenza lokho umntwana abaqala ukuphuma izilonda ezingaqedakaliyo

Esibhedlela kutholakala abantu abanengi, abasebenza khona. Abayenza imisebenzi etshiyetshiyeneyo. Kulabodokotela, omongikazi. Labathanyelayo, ukuthi indawo ihlale ihlanzekile. Labalindayo, ukuthi kungatshotshwa.

Omama ababili abasebenza ekhemisi. Abagqokanga amangilazi, oyedwa ugqoke amangilazi. Bagqoke amabhatshi abo amhlophe. Bamilie phambi kwe computer eyi abafaka khona isitsoko sabo abasithengisayo.

Amakhampani amanengi ajwayele ukuba lezisebenzi ezinengi ezihambelana lemisebenzi eyabe ifunakala ngaleso sikhathi, njalo abanengi bahambiswa ezikolo ukuyafundela eminye imisebenzi ukwenzel' ukuncedisa lawo makhampani endaweni lapho abasilela khona.

umama okhulelweyo uvakatshele abezempilakahle uhamba lomkakhe ugqoke isikipa esibomvu yena bamulalisile phezu kombheda wesibhedlela yena bayamuhlola njalo ezandleni zakhe udokotela ugqoke amagilavisi

Abesifazane labesilisa, bahlezi baba yisigombolozi. Bayabonisana ngezempilakahle, ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu baziphathe. Ukuze insuku zabo zande emhlabeni.

Abantwana besikolo abenza imikhankaso ngokugqoka amabhatshi amhlophe nke bamile babaludwendwe. Lokho bakwenza bekhuthaza abantu ukuthi nxa usenza umsebenzi kufanele uthande lokho ukumele ukugqoke ikakhulu izigqoko zomsebenzi

Umongikazi lodokotela baqoke iziqoko zabo ezimhlophe nke, emakhaleni bazivala ngamalenjana owombala oyisibhakabhaka. Ekhanda baqoka ingwane ezinje ngabantu abaphekayo kodwa bona bengapheki lutho.

Umongikazi ugqoke isigqoko sakhe esilombala oluhlaza tshoko, ezandleni ufake amagilavisi ekhanda wagqoka lengwane yakhe yokwenza umsebenzi wakhe awuthandayo njalo azikhethela wona

Owesilisa umile ngemva kukamabonakude. Uthengisa ekhemisi imithi yakhe eminengi njalo ehlukahlukeneyo. Lokhu kumenza ehlale elethemba lokubana abantu bayagula ukuze yena athole imali.

Imitshina esetshenziswa ezibhedlela minengi kakhulu .Eminye ngeyokwelapha bantu . Eminye ngeyokukhangela isifo .Umuntu nxa bemenza lokhu uyabe elaliswe embhedeni wesibhedlela ovuma ukutshibilika ngaso sonke iskhathi .

Umongikazi ukhangela amazinyo womuntu ogulayo ukhamisile umama waveza isilakalaka imitshina yabo iyangena phakathi ukuze ilungise lawo mazinyo.

Umntwana omncane ogulayo ulaliswe phezu kwetafula, uhlolwa ngomongikazi abathathu. Bagqoke into ezivikelayo emlonyeni yabo ukuthi bengabambi umkhuhlane.

Endaweni okugcinelwa khona amaphilisi Kuvame ukuba lezakhiwo ezilemiduli emikhulu ,lamagumbi amakhulu. Njalo amaphilisi agcinwa phakathi kwamabhokisi noma izigubhu.

Ezibhedlela kutholakala indawo zokugcinela amaphilizi. Lezizindawo zivame ukuba lemiduli emikhulu lamagumbi amakhulu njalo lawomaphilizi agcinelwa phakathi kwamabhokisi lasemagabheni ukuze agcinakale kuhle.

Elizweni kulezindawo ezinengi zokugcinela amaphilisi, lezindawo zivame ukuba lama bhilidi amakhulu lamakamela amakhulu njalo kulendawo ezakhiweyo lapho okufakelwa khona amaphilisi ayabe efakwe phakathi kwamabhokisi lasemambodleleni okwenzela ukuthi agcinakale kuhle ?

Esibhedlela kutholakala izakhiwo lapho okugcinelwa khona amaphilisi. Amaphilisi la agconelwa phakathi kwamabhokisi lamagabha alemibala etshiyeneyo, amhlophe, ayisibhakabhaka lalithanga.

Indawo zokugcinela amaphilisi zivame ukubalemduli emkhulu njalo lamagumbi amakhu. Lapha kulendawo lapho okufakelwa khona amaphilisi ayabe ephakathi kwamabhokisi noma izigubhu.

Endaweni lapho okugcinelwa khona amaphilisi kuvame ukuba lezakhiwo ezilemiduli emikhulu lamagumbi amakhulu ,njalo lawa maphilisi agcinwa phakathi kwamabhokisi lezigubhu ezilemibalabala etshiyetshiyeneyo.

Izakhiwo ezigcinelwa khona amaphilisi zivame ukuba zinkulu njalo phakathi kwazo kwakhiwe indawo yokufakela lawomaphilisi. Ngaphandle kuyabe kufakwe izibhakani ezitshengisa ibizo laleyo ndawo.

Izibhedlela zitholakala indawo lapho okugcinelwa khona amaphilisi lemithi, lawo maphilisi avame ukutholakala phakathi kwamabhokisi loba phakathi kwezigubhu ukwenzelukuthi kugcinakale kuhle engatshyaywa ngumoya.

Ezibhedlela kutholakala izakhiwo ezilemiduli emikhulu lapho okugcinwa khona amaphilisi, lawo maphilisi ayabe ephakathi kwamabhokisi lasembodleleni ukwenzela ukuthi angatshaywa ngumoya.

Amaphilisi agcinwa emabhokisini loba ezigubhini ezilembala etshiyetshiyeneyo, umbala obomvu, umbala omhlophe, umbala olithanga loyisibhakabhaka.

Indawo zokugcinela amaphilisi zivam' ukuba lezakhiwo ezinjengemduli emikhulu lamagumbi amakhulu. Phakathi kwalezi zakhiwo kulendawo lapho okungcinelwa khona amaphilisi. Amaphilisi la avam' ukuba phakathi kwamabhokisi noma amagabha ukwenzela ukuthi agcinakale kuhle.

Indawo lapho okugcinelwa khona amaphilisi ,ivame ukuba lezakhiwo ezilemiduli lamagumbi amakhulu. Phakathi kuyabe kuyakhwe indawo yokufakela amaphilisi ,njalo lawo maphilisi agcinwa phakathi kwamabhokisi lamagabha.

Emakhemisi ezikhathini ezinengi imithi yabo bajwayele ukuyifaka emabhokisini. Akufuzanga lawa mabhokisi edabuke ngoba amaphilizi ayasuka atshaywe ngumoya ecine engasasebenzi emzimbeni .

Amaphilisi agcinwa phakathi kwamabhokisi noma izigubhu lokhu kwenzelwa ukuthi enga dlaliswa ngabantwana noma engatshaywa ngumoya ngoba engatshaywa ngumoya ayabe engasa sebenzi kuhle.

Ezibhedlela kutholakala indawo lapho okugcinwa khona amaphilisi lemithi. Lawamaphilisi avame ukutholakala phakathi kwamabhokisi noma ezigubhini ezilembala etshiyetshiyeneyo.

Izindawo zokugcinela amaphilisi zivame ukuba lamabhilidi amakhulu alamagumbi amakhulu atshiyetshiyeneyo lawo magumbi kuyabe kulungiswe indawo yokufakela amaphilisi ukuthi egcinakale kuhle.

Amaphilisi awesimanje manje avame ukutholakala emabhokisini alombala etshiye tshiyeneyo, omhlophe, olithanga loyisibhakabhaka afakwa phakathi kwama bhokisi ukwenzela ukuthi asebenze kuhle angatshaywa ngumoya.

Kulendawo zokugcinela amaphilisi ezinengi elizweni. Indawo lezi zijwayele ukuba lababhilidi amakhulu, njalo lamagumbi amakhulu lapho okugcinelwa khona amaPhilisi ayabe ephakathi kwamabhokisi atshiye tshiyeneyo amanye alombala obomvu, umbala olithanga lombala oyisibhakabhaka.

Imithi eminengi loba amabhokisi kuyabe kutholakala emakhemisi. Lawa amabhokisi akumelanga edabuke ngoba amaphilisi ayabe ephakathi ayatshaywa ngumoya ecine engasasebenzanga emzimbeni womuntu.

Endaweni lapho okugcinelwa khona amaphilisi kuvame ukuba lamabhilidi amakhulu njalo ngaphandle kwalawa mabhilidi kuyabe kulesibhakane esilotshiweyo sitshengisela ukuthi endaweni leyi kutholakala amaphilizi.

Emakhemisi kujayele ukuthanyelwa .Phansi ngaphandle kweguma labo bayabe befake izitina bazigandela phansi zaba zinhle bazenza zaba yisigombolozi . Ukwenzela ukuthi izivakatshi ezithutshayo zithakazele indawo .

Ezibhedlela ezinengi esikhathini kujayelwe ukufaka ibhakani eliyabe libhalwe ngependa elombala okuhlaza tshoko lapho iyabe inika inombolo zesibhedlela ukuthi yiziphi zakhona

Imithi eminengi emakhemisi ihlala isemabhokisini. Lokhu kwenza ukuthi imithi le isebenze ngoba amaphilisi ayabe engatshaywanga ngumoya. Njalo lawa mabhokisi akufuzanga adabuke abantu bengakawathengi kumbe izigulane zingakabuyi ukuzowathatha.

Amaphilisi amanengi ahlala esemabhokisini amhlophe loba ekomunye umbala onjengesibhakabhaka. Lokhu kwenza ukuthi wonke amaphilisi athengiswa emakhemisi enelise ukusebenza emzimbeni loba imithi eyabe ifakwe emambodleleni yenelise ukusebenza.

Amaphilisi yesimanjemanje avame ukugcinwa phakathi kwamabhokisi aluhlaza alombala otshiyetshiyeneyo omunye uyabe ulombala omhlophe omunye uyisibhakabhaka lombala olithanga lokhu kwenzelwa ukuthi egcinakale kuhle angadlaliswa ngabantwana angatshaywa ngumoya.

Amakhemesi amanengi ajayele ukwakhiwa lapho okulamabhilidi amade khona, lokhu kwenzakala ngoba kwezinye izikhathi ikilinika loba isibhedlela esiyabe singesomuntu siyabe siphezulu ikhemesi beyibeke ngaphansi ukuze umuntu nxa esefuna amaphilisi angathwali nzima

Amabhokisi amanengi athengisa imithi ayafakwa ehele ekhemesi. Lokhu kwenziwa ngabathengisi ukwenzela ukuthi nxa isigulane sesibuya sijahile ukuthenga lowo muthi engathwali nzima ngokudinga ukuthi ungaphi.

Imithi ehlala emabhokisini ihlala ifakwe phezulu emakhabothini emakhemisi .Lokhu kwenzelwa ukuthi ingathelwa ngamanzi loba ifakwe butshapha ngoba kuyabe kufuze ihlale ilungele abafuna ukuyithenga .

Amaphilisi amanengi ahlala esemabhokisini lokhu kwenza ukuthi amaphilisi angaphangisi atshaywe ngumoya ngoba ayabola kumbe ecine engasasebenzi emzimbeni nxa isigulane sesiwanatha.

Imithi eminengi ejayele ukufakwa emambodleleni amancani bese ithathwa ifakwa emabhokisini lokhu kwenza ukuthi umuntu ehlale evikelekile ungavumi ngaso sonke iskhathi

Amaphilisi emafamasi atholakala emabhokisini alembala etshiyetshiyeneyo eminye ilemibala eyisibhakabhaka amanye amabhokisi amhlophe maybe abomvu njalo afakwa emakhabothini ukuthi egcineke kuhle

emakhemisi amanengi kujwayelwe ukuhlanyelwa amaluba phampi nxa umuntu efika lawa maluba asebeenza ukuyamukela isivakatshi ngobuhle babo kuphinde kubele bhakane eliyabe libhaliwe ukuthi ikhemisi leyi ngekabani

abantu bezempilakahle nxa besenza imikhankaso esikhathini esinengi bayabe behamba lezinto zabo ezikwanileyo ezinjengama nalithi okuhlaba abantu iminwe bekhangela itshukela loba umkhuhlane wenculuza

Abezempilakahle bayenza befundisa umphakathi ngobungozi njalo lokuqakatheka bokwelaphisa imkhuhlane ehlukahlukeneyo njalo bebafundisa ukuziphatha ukuthi bengathole belomkhuhlane.

Abezempilakahle bavame ukuxwayisa umphakathi mayelana lemkhuhlane eyingozi njalo lokuthi iyelatshwa njani ,bakhuthaza njalo uzulu ukuthi ahambe esibhedlela ayothola usizo kusaselesikhathi.

Abezempilakahle bavamile ukufundisa umphakathi mayelana ngobungozi beminye imikhuhlane eminengi nengi etholakala empilweni. Njalo lokhu bakwenza mahala bengabhadalisi muntu.

Emikhankasweni eminengi izakhamizi ziyasukumela phezulu, ikakhulu ezempilakahle, lokhu kwenziwa ngoba abantu bayathanda ukuphila isikhathi eside, njalo bayabe behamba befuna ukuyakuzwa ukuthi kumele benze njani, bephile njani ngaso sonke isikhathi.

Abemkhankaso bayathanda ukukhuthaza abantu ngengculaza kubana mele bethole okuthiwa ngesilungu yi vaccine kuqakathekile lokhu ngoba kwenza igcikwane lingagcwali emzimbeni.

Owesifazana uvakatshele abezempikahle ehamba lomntwana. Omongikazi banza imikhankaso begqoke izigqoko zabo zokusebenza lentanyeni begaxe ezempilakahle.

Ubaba ogqoke izigqoko zakhe zomsebenzi okutshengisa ukubana lipholisa uhamba labantu bomkhankaso wezempilakahle ugqoke izigqoko zakhe ezilombala oluhlaza tshoko, bathwele lamasaka abo okudobha izibi.

Abezempilakahle bavame ukufundisa uzulu kumbe ukuxwayiswa uzulu ngobungozi bemikhuhlane etshiyetshiyeneyo njalo lokuthi ivikelwa njani lokuthi iyelatshwa njani

abemikhankasweni bjayele ukugqoka izikipa ezifanayo ikakhulu ezimhlophe eziyabe zibhalwe ngamabala abomvu gebhu lokhu kwenza ukuthi labo abomphakathi nxa bebabona bathole umlayezo walokho abakhuluma ngakho

Abesilisa labosifazana bamile basemkhankasweni wezempilakahle lapho abantu bafundiswa khona ngokuziphatha, njalo ngo kuqakatheka kwempilo ngaso sonke iskhathi.

Abezempilakahle bajayele ukuxwayisa abantu ngemikhuhlane etshiyetshiyeneyo egoqela imalaria ngobungozi bayo lokuthi ivikeleka njani ukuthi abantu bengayiguli, behlale bephephile.

Abezomkhankaso kulezi insuku bayathanda ukuhlanganisa omama labobaba. Kodwa kuqakathekile ukuthi nxa abantu besiya emacansini beqale beyekhangelwa ingculaza ukuze omunye engatheleli omunye.

Umhlaba usutshabalala usuphela ngoba izinto esezibonakala kulezinsuku sezizinengi kakhulu , obaba bayagcoba izipenda mlomo baphinde bafake lezinto ezimnyama amakhanda bawapende abemhlophe nke.

Abezempilakahle bagqoke izigqoko zabo ezimhlophe nke njalo bathwele lomtshina wokukhangela abantu ukubana abaguli izifo eziyingozi na.

Abesifazana abazithweleyo baxwayiswa ukuthi bahlale behlanzekile njalo bangahlukuluzwa. Belule imizimba ukwenzela ukuthi babelethe ingane eyabe ilempilakahle njalo eqinileyo.

Umongikazi ulungisa ijekiseni ngoba ufuna ukuhlaba ogulayo omunye wakhona ugqoke ibhatshi elimhlophe wavala lemlonyeni ngokulilenjana wagqoka lengwane ekhanda eyabomongikazi.

Umuntu wesifazana uqakathekile empilweni ngoba nguye oyandisa isizwe kuqathekile ukuthi ngaso sonke isikhathi bevikelwe ikakhulu nxa kukhona abafuna ukubahlukumeza.

isigubhu esimhlophe nke silezinto zokusebenzisa emidlalweni ikakhulu umuntu engagijima eqamuke kuyafuze limfafaze ngalezozinto ukuze igazi

Ezandleni abantwana bayathanda ukufakwa izinto ezinjengamabhanditshi, ikakhulu nxa bevela emdlalweni, ngoba imisipha iyaphangisa ukuqhaqhamba. Loba okunyela yena nxa eyabe edlale kubi.

Abezempilakahle ikakhulu obaba bayathanda ukwenza ezemidlalo uyabe egqoke ithenisi lakhe elimhlophe wagqoka lebhulugwa lakhe elimnyama eliyabe lilombala omhlophe uyathanda ukuthi abe lengalo ezinkulu

imitshina eminengi yesibhedlela ijwayele ukufakwa esikubiza ngesilungu sisithi yi camera lokho kuyenza ukuthi bebone okuphakathi emathunjwini ukubana yikuyini ikakhulu nxa umuntu esehluleka ukudla

Ezibhedlela kunengi okusetshenziswayo ikakhulu ebantwini abayenza ezemidlalo. Kulamagilavisi ayiwo abamba umuntu nxa eyabe eselimele kube lamabhanditshi okubopha isilonda kanye lokunye okokugcoba.

Abezempilakahle bayakhuthaza abantu abayenza ezemidlalo ukuthi behambe begqoke amajambo ngesilungu bathi yisafety shoe. Umuntu nxa egqoke isicathulo lesi akakwanisi ukuthi elimale masinya iloba engaze ewelwe yinsimbi.

Umongikazi ugqoke impahla zakhe ezilombala oyisibhakabhaka. Uyakhangela okungumntwana okuleminyaka engaphansi kwemithathu umkhangela ikhanda ukubana akatshisi umzimba na

esibhedlela loba endaweni zokulaphela kuvame ukutholakala imitshina yohlobohlobo etshiyeneyo ukuhlola ukugijima kwegazi ukuhlola ukutshaya kwenhliziyo lokuhlola itshukela loba igazi

Ezibhedlela kutholakala imitshina etshiyetshiyeneyo. Eyokuhlola imikhuhlane eminengi, etholakala phakathi kwemizimba yabantu. Kungaba yikuhlola inhliziyo, izinso, amathambo, loba igazi.

Imitshina eminengi ezibhedlela kulezinsuku isisebenza ngamasayisayi loba esikubiza ngesilungu sithi yi network kuyafuze udaba oluyabe luvela kwesinye isibhedlela lufinyelele kwesinye isibhedlela ngayo leyo mitshina

Imitshina eminengi ezibhedlela isebenza izinto ezitshiyeneyo kakhulu eminye ngeyokukhangela abantu ukuthi bagulani eminye ngeyokwehlisa izifo ezinje ngaboBP kanye lamatshukela eminye ngeyo kungezelela igazi

Owesifazana ugqoke ibhatshi lakhe lomsebenzi elimhlophe nke, ekhanda welukile inwele zakhe wafaka umsila webhiza omnyama tshu ukhuluma ngoma bona kude.

Imithi yesintu isetshenziswa into ezitshiyatshiyeneyo imithi enjenge gabagaba abanye bayayilungisa bayigige besebeyifaka ezibhodleleni kumbe befake lapha oyabe ulimale khona ukwenzela ukuthi uqalise ukuphola.

Imithi yesintu itholakala ezihlahleni zeganga ezivame ukuba lamahlamvu aluhlaza tshoko. Kugejwa impande zazo konyiswe lamahlamvu akhona kugigwe sekufakwa emagabheni.

Imithi yesintu itholakala ezihlahleni egangeni. Lezizihlahla zivame ukuba lamahlamvu aluhlaza tshoko. Kugejwa impande zazo lamahlamvu kuwonyiswe besekugigwa besekufakwa emambodleleni.

Imithi eminengi eluhlaza tshoko ijwayele ukuba ngeyesintu. Abantu bayayithatha beyichole kumbe babilise amanzi ayo benathe amanzi angikhona loba ukuthatha umuntu ahlikihlele esikhumbeni injalo.

Imithi yesintu ivela ezihlahleni ezitholakala egangeni, zivame ukuba lamahlamvu aluhlaza tshoko, kugejwa impande kuthathwe lamahlamvu awonyiswe besekugigwa sekufakwa phakathi kwamambodlela.

Imithi yesintu itholakala egangeni ezihlahleni. Lezozihlahla zivame ukuba lamahlamvu aluhlaza tshoko. Kugejwa impande zazo zithathwe lamahlamvu lawo awonyiswe abesegigwa abesefakwa phakathi kwamagabha.

Imithi eminengi eluhlaza tshoko! Isebenza imisebenzi ehlukeneyo. Eminye iyabe ilapha iqolo. Eminye iyabe ilapha amehlo. Eminye iyabe iselapha isiki. lloba yizinja, iyasebenza,

Imithi yesintu yenziwa ngamaluba aluhlaza tshoko. Amaluba lawa ayathathwa agigwe achaywe . Bengawachaya besebewachola. Besebewathatha bewafaka egabheni besebewanika abesilisa benathe ukuze belaphe amaqolo abo.

Imithi yesintu itholakala ezihlahleni ezisegangeni izihlahla lezi zivame ukuba lamahlamvu aluhlaza tshoko kugejwa impande zazo kuthathwe lamaluba azo besokuwonyiswa kugigwe besokufakwa egabheni ukwenzela ukuthi kugcineke kuhle.

Imithi yesintu itholakala egangeni ezihlahleni. Izihlahla lezi zivame ukuba lamahlamvu aluhlaza tshoko kugenjwa impande zazo kuthathwe lamahlamvu awonyiswe kugigwe kufakwe phakathi kwembodlela ukwenzela ukuthi ugcinakale kahle.

Imithi yesintu yejwayele ukutholakala endaweni ezitshiyeneyo ezinye indawo yatholakala ezikwakweni , ezinye indawo esidakeni kodwa isebenza okufanayo .

Imithi eminengi yesintu yejwayeleke ukutholakala ngaphansi kwamadwala, kuyabaye kubutshani obuncinyane nje ukuthi umuntu kuyafuze akhothame abunqhunte ebesehamba ukuyabubilisa ebesenatha kusuka kumelaphe iqolo.

Imithi yesintu ejwayele ke ukuba aluhlaza tshoko. Lokhu kwenziwa yikuthi kumele isebenze nxa isandla kuquntwa kunina. Kungabe kungamaluba, loba amahlamvu, loba impande.

Imithi eminengi yesintu ejwayele ukuba luhlaza tshoko. Itholakala emagangeni kungaba eceleni komfula. Iyabe ihlezi ngaphansi kwamanzi kwezinye izikhathi .Kufuze umuntu antsheze ayekukha ngaphansi lapho okuyabe kuletshebetshebe khona.

Imithi yesintu itholakala ezihlahleni ezitholakala egangeni. Lezi zihlahla zivame ukuba alamahlamvu aluhlaza tshoko. Kugejwa imphande kuthathwe lamahlamvu aso kuwonyi kubesekugigwa kufakwe phakathi kwezibhodlela .

Imithi yesintu itholakala ezihlahleni ezitholakala egangeni. Lezi zihlahla zivame ukuba lamahlamvu aluhlaza tshoko. Kugejwa impande zaso kuthathwe lama awonyiswe abesegigwa sefakwa phakathi kwamambodlela.

Imithi yesintu itholakala ezihlahleni zeganga, ezivame ukuba lamahlamvu aluhlaza tshoko! Kugejwa impande, ezihlahla, kuthathwe lamahlamvu azo. Awomiswe agigwe. Abesefakwa phakathi kwamagabha.

Imithi yesintu itholakala ezihlahleni egangeni ezilamahlamvu aluhlaza tshoko ezinjenge gabakaba. Kuyawonnyiswa kugigwe ibisfakwa phakathi kwamagabha noma amambodlela ukwenzel' ukuthi igcinakale kuhle.

Imithi yesintu itholakala ezihlahleni zeganga. Kugejwa impande zazo, lamahlamvu azo. Kuwonyiswe, kugigwe. Besekufakwa phakathi kwamagabha, loba amambodlepa.

Imithi yesintu itholakala ezihlahleni zeganga zivame ukuba lamahlamvu aluhlaza tshoko kugejwa impande kuthathwe lamahlamvu azo kuwonyiswe kugigwe kube sokufakwa ezimbodleleni ukwenzela ukuthi ugcineke kuhle.

Imithi yesintu itholakala ezihlahleni ezitholakala egangeni noma emaceleni kwemifula. Kugejwa impande lamahlamvu azo besokuwonyiswa kugigwe besokufakwa phakathi kwezimbodlela.

Imithi yesintwini itholakala egangeni, ivame ukuba lamaluba aluhlaza tshoko. Iyagenjwa impande ithathwe lahlamvu ayo awonyiswe, ibisigigwa ibeyimpuphu, ibisifakwa emagabheni ukwenzela ukuthi igcinakale kuhle.

Imithi yesintu itholakala ezihlahleni ezigejwa egangeni izihlahla zivame ukuba lamahlamvu aluhlaza tshoko. Kugejwa impande zazo kuthathwe lamahlamvu akhona awonyiswe ebesegigwa ubesefakwa ezigubhini kumbe ezimbodleleni ukuze egcineke kuhle.

Igabagaba loba ichena ngumuthi wesintu liluba elihle elisebenza imisebenzi eminengi etshiyeneyo enkutshini liyalapha amehlo ebantwini liyaqeda izilonda

Imithi eminengi ijayelwe ukusetshenziswa ngabesifazans ikakhulu elegabagaba loba iAloe abesifazana bayayisebemzisa ngoba ingumuthi wesintu.

Imithi yesintu nxa ingalungiswanga kahle ijayele ukuxhwalisa izilonda zabantu .Kufuze odokotela loba omongikazi benanzelele ngaso sonke iskhathi .Ngoba izilonda sezingabhibhidla .

Imithi yesintu itholakala egangeni ivame ukuba lamahlamvu aluhlaza kugejwa impande zakhona lamahlamvu kuwonyiswe kugigwe kufakwe ezigubhini kumbe emagabheni atshiyetshiyeneyo.

imithi yesintwini itholakala egangeni ivame ukumangamahlamvu aluhlaza tshoko kuyagejwa impande zakhona kanye lamahlamvu konyiswe kugigwe besekufakwa phakathi kwamagabha ukuthi kucinakale kuhle

abenza imithi yesintu bayathanda ukugiga kakhulu bayichole bayifake emagabheni besebefaka maphetshaneni nxa umuntu ehlala emakhaya uyayithumezela abasemadolobheni ngoba bengamavila njalo bebulawa

imithi yesintu eyejwayele ukuhlanganiswa lempande lezinye izinto ezibabayo lokhu kwenza ukuthi okunathayo uphangise ukusebenza emzimbeni njalo lesifo leso sivele sinyamalale

Imithi eminengi isebenza entweni ezehlukeneyo kakhulu eminye esetshenzwa ukugcoba imizimba, eminye isetshenzwa ukuthi umuntu nxa selala avikele imiyane. Yonke leyi mithi iyabe ilungiswe ngezihlahla zesintu.

Amaphilisi ajeyele ukufakwa egabheni elimhlophe ikakhulu nxa ebaliwe ayabe efika kunani elingangekhulu kumbe edlule ngetshumi lambili, iphetshana lakhona liyabe lilombala oyisibhakabhaka.

Imithi eminengi ejwayeleke ukuthengiswa emakhemisi kufuze oyithengayo abe lephetshana ayabe elibhalelwe ngudokotela ngoba kuqakathekile ukuthi umuntu ehambe nxa kuyabe kuyikuthi ulayelwe ngudokotela.

Imithi eminengi yesintu yejwayele ukuthengiswa yizinyanga. Kumbe abafundileyo bayayithatha, beyilungise besebehamb' ukuyayithengisela abelungu. Abelungu bazabe bezayifaka eminye imithi yabo.

Imithi yesintu eminengi iyabe ibomvu gebhu, eminye iyabe ilamaluba amahle alombala olithanga. Eminye iyabe iluhlaza tshoko. Yonke leyo mithi isebenza izinto ezifanayo.

Imithi yesintu ivela ezihlahleni ezitholakala egangeni, noma eceleni, kwamasimu. Lezizihlahla zande ukuba lamahlamvu aluhlaza tshoko! Kugetshwa impande. Besekuthathwa lamahlamvu, awonyiswe. Besekugigwa, ifakwe phakathi kwezimbodlela.

Imithi eminengi yesintu yejwayele ukuba luhlaza tshoko. Leyi mithi isebenza izinto ezehlukeneyo ezinjengokulapha izilonda ezithunqa amanzi loba imvukuzane. Yonke leyo mithi ayithengiswa ngeyemvelo.

Imithi yesintu itholakala ezihlahleni zeganga. Kuthathwa impande kuthathwe lamahlamvu aso lesisihlahla kuwonyiswe besekugigwa kufakwe emagabheni loba emambodleleni.

Imithi yesintu itholakala ezihlahleni zeganga, ivame ukuba lamahlamvu aluhlaza tshoko kugejwa impande zazo konyiswe lamahlamvu azo besokugigwa kufakwe phakathi kwamambodlela noma amagabha ukuthi zigcinakale kuhle.

Imithi yesintu itholakala ezihlahleni zeganga ezilamahlamvu aluhlaza tshoko. Kugejwa impande zalezi zihlahla lamahlamvu azo kuwonyiswe kugigwe kufakwe phakathi kwamagabha ukwenzela ukuthi kugcineke kuhle.

Imithi yesintu itholakala ezihlahleni ezivame ukubalama hlamvu aluhlaza tshoko kugejwa impande kuthathwe lamahlamvu kuhlaniswe besegigwa kufakwe phakathi kwezimbodlela noma amagabha

Imithi yesintu itholakala ezihlahleni ezitholakala egangeni noma emaceleni kwemifula. Lezizihlahla zilamahlamvu aluhlaza tshoko. Kugejwa impande zazo kuthathwe lamahlamvu aso kuwonyiswe kugigwe kufakwe emambodleleni.

Imithi yesintu eminengi yejayele ukuba luhlaza tshoko, iyabe ikhiwa egangeni kufuze ohamba ukuya yikha enanzelele inyoka ngoba lazo zidla leyo mithi.

Imithi yesintu itholakala egangeni ezihlahleni ezivame ukuba amahlamvu aluhlaza tshoko, kugejwa impande yalezi zihlahla lamahlamvu azo, kuwonyiswe kugigwe bese kufakwa emagabheni ukwenzela ukuthi kugcineke kuhle.

Imithi yesintu itholakala ezihlahleni eziyabe zilamahlamvu aluhlaza tshoko. Kugejwa lezo mpande zezihlahla lamahlamvu azo beseziwonyiswa besezigigwa zifakwe emambodleleni .

Imithi yesintu ivela ezihlahleni ezitholakala egangeni. Zivam' ukuba lamahlamvu aluhlaza tshoko. Kugejwa impande zalezi zihlahla, amahlamvu azo kuwonyiswe, kugigwe kuthathwe imithi leyi ifakwe egabheni ukwenzela ukuthi igcinakale kuhle.

Imithi yesintu itholakala ezihlahleni zeganga. Ivame ukuba lamahlamvu aluhlaza tshoko ezinjenge gabagaba. Kuthathwa impande zaso lamahlamvu kuwonyiswe kugigwe besekufakwa phakathi kwamagabha.

Imithi yesintu itholakala ezihlahleni zeganga eziyabe zilamahlamvu aluhlaza tshoko. Kugejwa impande lamahlamvu, kuwonyiswe, kugigwe besekufakwa phakathi kwamagabha.

Imithi yesintu eminengi ijayele ukuba yitshefu. Ogogo bona bavele bathi yikudla kwenyoka. Lokhu kwenza ukuthi obulawa liqolo esabe ukuyageca amahlamvu akhona ngoba esesaba ukuthi uzakufa.

Utshani obunengi obumila egangeni bejwayele ukulapha izifuyo ikakhulu ezihlala ekhaya ezinjenge zimvu loba inkomo. Kuyafuze bethathe lobu tshani bebufake ngoba bulesawudo njalo kungumuthi wesintu ezifuweni zethu.

Izihlahla ezinengi loba amaluba amanengi awesintu ajwayele ukuba luhlaza tshoko. Ebe esephuma amanye amaluba abantwana bakhona bayabe belombala olithanga, okutshengisa ukubana iluba leli lisebenza izinto ezehlukeneyo.

Imithi yesiNtu ijayele ukuba luhlaza tshoko. Iyasebenza kakhulu ebantwini besilisa . Bayayithatha bayibilise besebenatha amanzi akhona nxa esepholile lokhu kwenza amaqolo abo aqine.

Imithi eminengi yesintu ijwayele ukuzimilela egangeni, ayithelelwa khodwa inethwa lizulu. Ongawesilisa angayithatha angayibilisa ayinathe, iqolo lakhe livele lithambe katsha lingabi buhlungu.

Imithi yesintu yejwayele ukuba luhlaza tshoko. Lokhu kwenza abagulayo beyizonde ngoba bayabe becabanga ukuthi izabahaqaza njalo esikhathini esinengi iyaluma uthole umuntu esethwebuza umzimba wonke.

Imithi yesintu eminengi ijayele ukuba luhlaza tshoko. Ikhiwa egangeni njalo isebenza imisebenzi etshiyeneyo. Eminye ngeyokwelapha , amazinyo , amaqolo kanye lamehlo.

Imithi yesintu itholakala egangeni ezihlahleni. Izihlahla lezi zivame ukuba lamahlamvu aluhlaza tshoko. Kugejwa impande kuthathwe lamahlamvu azo kuwonyiswe besekugigwa kufakwe embodleleni ukwenzela ukuthi kugcinakale kuhle.

Imithi yokwelapha esintwini itholakala egangeni kumbe emaceleni kwemifula. Ivame ukuba lamahlamvu aluhlaza tshoko, iyagejwa yonyiswe ibe sigigwa sokufakwa phakathi kwamambodlela ukuthi igcinakale.

Imithi yesintu itholakala ezihlahleni zeganga izihlahla lezi zivame ukuba lamahlamvu aluhlaza tshoko kugejwa impande zalezi zihlahla lamahlamvu azo kuwonyiswe besokugigwa kufakwe emambhodleleni ukwenzela ukuthi kugcineke kuhle.

Imithi yesintu ejwayele ukutholakala egangeni akufuzanga umuntu ongakwazi izihlahla ahambe eyegeca esithi ufuna ukwenza into yokunatha ngoba kuyingozi sengayenza into eyitshefu umuntu asked afe.

Imithi yesintu ivela ezihlahleni ezitholakala egangeni. Ivame ukuba lamahlamvu aluhlaza tshoko. Kugejwa impande yaezi zihlahla lamahlamvu azo kuhlanganiswe kugigwe besekufakwa phakathi kwamagabha atshiyetshiyeneyo ukwenzela ukuthi zigcineke kuhle.

Imithi yesintu eminingi iyejwayele ukuba luhlaza tshoko lokhu kwenza abayilungisayo behambe besiyadinga izihlahla egangeni ezinjengabo mkusu omkhomo omolinga zonke lezi zihlahla ziyenza amaluba aluhlaza tshoko.

Imithi yesintu yokwelapha imkhuhlane etshiyatshiyeneyo itholakala egangeni njalo iyabe ilamahlamvu aluhlaza iyakhiwa. igigwe ,ibisiyonyiswa ibisifakwa emagabheni

Imithi yesintu isebenza izinto ezehlukeneyo. Eminye isebenza ukuthi umuntu anathe eqinise amathambo, eminye yengezelela igazi, eminye iyalapha yiloba umuntu elesiki.

Imithi eyeganga yandise ukusetshenziswa ukwelapha abantu imikhuhlane etshiyetshiyeneyo. Ilamahlamvu aluhlaza. Iyagejwa igigwe ifakwe embodleleni.

Imithi yesintu itholakala endaweni ezitshiyeneyo. Eminye itholakala egangeni eminye itholakala eceleni kwendlela. Ohamba ukuyogebha leyomuntu mele ananzelele ngoba kulenyoka.